Varumbwana vedu vanosise kuramba veifundiswa maringe ngezveutano hwavo, uye maringe ngekuva vantu pane vantu, uye vantu vanotsuurika mundaramo yavo.

Igwinyiso tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji varumbwana vedu vanofundiswa vachiri vadodori maringe ngezveutano. Vanofundiswa nevantu vekuzvibhehleya.

Muzvikora munoinda varumbwana, vantu vekuzvibhehleya vanopota veiuyeyo kuti vafundise maringe ngezveutano kuva rumbwana ava.

Tikaningira mukati mezvikora zvevarumbwana vedu tinoona kuti munoitwa zviro zvakasiyana siyana kutamba bhora nekutamba mujaho wekurumba uyani.

Igwinyiso remenemene, Varumbwana edu anobatwa vachiri vadori dori kutofundiswa maringe ngezvehutano neantu vekuzvibhehlera ,izvi zvakanaka maningi nokuti vanokura vakangwarira.

Ngendaa yekuti kuzvikora, varumbwana vanobatwa ngehosha, vekuzvibhedhlera vanopedzisira vaendeyo koofundisawo varumbwana ava maringe ngezveutano.

Varumbwana vanofundiswa maringe ngezveutano kuzvikora kwavo. Vanofundiswa kuti vanosisa kushambe nyara pona apo pavanenge vashandise chimbuzi veishandise sipo.

Kuzvikora kwevarumbwana vanofundisa zviro zvakawanda maningi. Vanofundiswa kuti vakone kubhuya chokwadi uye vanofundiswa kuti vasangomamisana peshe -peshe.

Varumbwana vanofundiswa zviro zvakawanda maningi mukati mwendaramo yavo. Zvimweni zvinosanganisira kufundiswa hunhu, uye kuti vave vanthu vanochingamidza vamweni.

Muzvikora zvinoenda varumbwana vedu, kunofundiswa mishando yakasiyana-siyana, kuti vakone kuzoiita, uye ndiko kunobva shuwiro dzekuita mishandohe yakasiyana-siyana.

Mukati mezvikora zvearumbwana tinoona ndimo maanokonera zviro zvakawanda kudarika kanyi ngekuti amweni anotobve oobetha chiyungu kubaachibhuya zvemene mene.

Chakakoshera varumbwana kuti vaende kuchikora ndechekuti vanopedzisira vokona kuerenga chirungu kuita kudeta kwemene uye masvomhu tenge tisingachaneseki.

Mukati mwezvikora zvaarumbwana makabanaka manhingi ngekuti mukatimwo tinoona kuti varumbwana vedu vanofunda vakadziirika uye anofundiswa yaamho

Igwinyiso tikaningira muzvikora tinoona kuti zvikora zvevarumbwana zvinovafundisa zviro zvakawanda maningi izvo zvinobadadisa tinoona arumbwana eita zviro zvikuru .

Nyamashi unowu tikaningira mukati mezvikora zvinoenda varumbwana vedu, tinoona kuti varumbwana vanosisa kufundiswa zviro zvakasiyana siyana zvinovadetsera.

Ndakarakadza pandaiya kuchikora ndiko kwandakakona kuti ndizokonawo kunyorawo nyamashi ndichiri murumbwana. Kuzvikora iyo taifunduswa kuti ti...wo ngechiyungu kunyazwi chakauya ngengarava.

Nyamashi unouyu tinoningira kuti mukati mwezvikora zvevarumbwana. Varumbwana vedu vanofundiswa fundo yakasiyana-siyana. Amweni anofundiswa kutobeta chiyungu chemene.

Igwinyiso remene mene. Tikaningira nyamashi unowu mukati mwezvikora zvevarumbwana tinoona kuti vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana sekunge vakutokona kuerenga nekunyora mazina awo.

Zvikora zvevarumbwana zvakabanaka maningi, murumbwana wangu wakutokonawo kuerenga, kubeta chiyungu kwemene asikakakamiri, kubudikidza nekufundiswa.

Mwaizviziya ere kuti kuzvikorakwo nyamashi unou vantu vaakufundiswa nekubika, kukangakanga, izvi zvakabaanaka yaampho uye vantu vanosise kuramba veigwinyisira zvona izvozvo.

Zvemene-mene tikaningira kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vazhinji vanoenda kunofundiswa maringe nemushando dzavanoda kuzoita ponapo pavanenge vakura.

Igwinyiso remene mene muzvikora zvepadera antu vanofundiswa zvakasiyana siyana kuti vazokone kudzingwarira mangwanani mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanobafundiswa yaemho kunyanyanyanya mishando iyo yevanosisa kubata ngenyara dzavo.

Imweni ndau yatinosisa kuenda kuchikora nekuti kuchikora tinobafundiswa zvakawanda zvinozotidetsera mukati mwendaramo yedu kunyanya nyanya mabasa enyara dzedu.

Gwinyiso remene-mene, tikaningiramuzvikora zvepadera tinoona vadzidzi veifundiswa mishando yakasiyana-siyana. Izvi zvinobaadadisa, ari mwana wako wafundiswa kutoti aite dhogodheya.

Igwinyiso remene-mene, muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofundiswa zvakasiyana-siyana, kubudikidza ngekuti muntu, unenge weida kuita zvakadini mukati mendaramo yako.

Makambozvizwawo ere kuti kuzvikora varumbwana vanofunda zvakasiyana siyana. Mazuwa anaya kwazara zvidzidzo zvenyara dzawo zvinosanganisira vana kusona nekuaka.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kuti vanobetsereka. Kubudikidza ngekufunda zvavanenge veida.

Nyamashi vantu vazhinji vanoda maningi kuenda kuzvikora zvepadera. Ngekuti vanenge veida kubetserwa kubva muhosha dzakasiyana-siyana, mundaramo dzavo.

Gwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwezvikora zvapadera antu azhinji anoendemwo kuti adzidzire zvidzidzo zvinosanganisira kuvaka, kutsetsa ,nekurima nekusona

Igwinyiso remene-mene tikaringira mukati mezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana, uye vanofundiswa hunhu panevantu kuti vakone kuchingamidza vantu.

Maizviziya ere kuti mukati mezvikora zvinofunda majaha nemhandara achirikubve ngazi, vanoziya kufundiswa maringe ngezvemushando yakasiyana-siyana.

Ngendaa yezvikora zvati kuuya kudai, varumbwana vanosisa kuenda kuzvikora. Ndizvo zvinoita kuti vantu vanyamashi, vasakasira kuroorwa kana kuti vasakasira kufa, kuburikidza ngekuita mabasa akashata.

Gwinyiso randinoziva nderekuti kuzvikora zvepadera vantu vanoendeyo kuti vandofunda zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kurima , kuaka nekusona.

Igwinyiso remene-mene, ndikaningira nyamashi uno uyu, ndinoona kuti zvikora zvepadera zvinofundisa vantu mishando yakasiyana-siyana uye vantu vanosisa kuendesa vana vavo kuzvikora kona ikweyo.

Muzvikoro zvinoenda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana izvo zvavanozokwanisa kuita mukati mwendaramo yavo.

Muzvikora zvinoenda varumbwana vedu ,vanosisa kufundiswa maringe ngezvemishando yenyara dzawo, uye kuti vakone kuchingamidza vanthu vakuru muntharaunda mwawo.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji voenda kuzvikora tinopeisira tisisina vantu vanoba muntharaunda. Vantu vanoba vanosisawo kuenda kuzvikora kuti vaone zvekuita pane kubira vanthu.

Nyamashi uno tikaningira kuti muzvikora zvapadera vantu vazhinji vari kuitei, tinoona kuti vantu varikubaafunda kwemene-mene, ngekuti vantu vatongwara kubudikidza ngezvikora izvi.

igwinyiso remene mene mukati mendaramo yedu tinosise kunge teidetsereka ponapo patienge teiende kuzvikora vantu vanoende kuzvikora vanokwanisa kuzviriritira mangwani.

Igwinyiso remene mene tinoziya kuti mukati mwezvikora varumbwana tinosisa kuenda kodetserwa kuti vakone kuzodzishandira mishando yavo yavanoda.

Mukati mezvikora zvapadera, tinoona kuti varumbwana vedu vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuvaka nekutsetsa.

Igwinyiso remene-mene tikaona zvikoro zvevarumbwana vedu vati kurirei tinoona kuti munevafundisi vakasiyana siyana nekuti mune zvidzidzowo zvakanakisa siyana.

Igwinyiso remenemene tikaningira nyamashi unou tinoona kuti mizvikorq zvepadera varumbwana vedu vanofundiswa zvakasiyana siyana uye vanosisa kubaateerera kuzvikora kona ikweyo.

Igwinyiso remene mene tikaningira muzvikora tinoona kuti ndimo makabva madhokodheya amangwani uye ndimo makabva vakoti vamangwani nevafundisi vamangwani Saka vantu vanosisa kuenda kuzvikora kofundiswa.

Zvemenemene tinoziya kuti mukati mwezvikora varumbwana vedu vanosisa kuendeyo kuti vafundiswe mishando yakasiyana siyana inozovadetsera mundaramo dzavo.

Igwinyiso remene tikaningira nyamashi unowu varumbwana vedu vanoenda kuzvikora varumbwana ava zvikora zvavo zvinofanirwa kunge zviri pasinde ne ndaraunda yadzi nogara

Zvikora kunoenda varumbwana vedu, vanofundiswa zvakasiyana-siyana. Ngeiyi ndaa, vanosise kuteedzere mitemo ye kuzvikora, kuti vafunde zvakanaka pasina kurumbirirwa.

Mukati mwezvikora vantu vanofundiswa kuti mabhuku awo agare akachena uye hembe dzawo dzigare dzakachena izvi ndizvo zvinokurudzirwa.

Maizviziyayo here kuti muzvikora zvepadera kunofundiswa mishando yakasiyana-siyana, uye kune mishando iyo inoita kuti munthu akone kudzibatira ngenyara dzake, azoriritira mphuri yake mangwani.

Igwinyiso tikaningira muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofunda zvakasiyana-siyana asi zviro zvavanofunda zvinosisa kuvadetsera mukati nderamo yavo.

Zvikora zvepadera zvinosimudzira nharaunda ngekuti zvinogadzira vantu kuti vakone mishando yakasiyana-siyana. Vantu ava ndivo vanozoaka nyika yamanngwani.

Tinozviziya eya kuti mukati mezvikora zvepadera vamweni vanoenda kofundira kuti vaite madhokodheya vamweni vanoinda kofundira kuti vaite mufundisi.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira mukati mezvikora zvepadera tinoone kuti antu vanoendeyo vanenge vachida kuzotsvake mishando, yakasiyana-siyana iyo yavanenge veifundiswa.

Vamweni vanoenda kuzvikora zvepadera vanosise kudetsereka ponapo pevanenge vaendeyo, kubudikidza ngekupiwa mishando yakasiyana-siyana mukati mendaramo yavo.

Nyamashi unowu tinoona kuti, mukati mwezvikora zvepadera vanthu vazhinji vanoendeyo veida kufundiswa mishando yakasiyana-siyana. Izvi zvakabaakosha yaampho ngekuti vamweni vanombaadetsereka kubudikidza ndizvo.

Gwinyiso nderekuti kuzvikora zvepadera, vantu vazhinji vanofundiswa mishando yakasiyana siyana, iyo inosisa kuadetsera mwukati mwendaramo dzawo, paanozokura.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira mukati mwezvibhedheya, tinoona kuti vantu varimwo ,vanotidetsera vakabva kuzvikora zvepadera .Ndikwo kwavakafunda, kuti vazokona kuita mushando yavo.

Igwinyiso remene mene tinoringira kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendeyo kuti vaende kunofunda zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinozoabetsera mukati mwendaramo yawo

Igwinyiso remene mene muzvikora zvepadera tinoona kuti vanhu vanofundiswa zvakasiyana siyana kubudikidza ngekuti munhu muupenyu hwako unoda kuzoita chiini.

Igwinyiso remenemene tinoningira kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vazhinji vanofundiswa maringe ngezvekuti basa ravanoda kuzoita pona apo pavanenge vakura.

Tinoona kuti zvikora zvepadera ,munharaunda dzazvinenge zviri vanhu vemwi vanodetsereka kakurutu ngekuti vamweni acho vanopedzisira vave nemishando mukati mendau iyona iyoyo

Igwinyiso remene-mene mukati mekurarama kwedu, vantu tinosise kudetsereka ponapo patinoenda kuzvikora zvepadera, ngekuti zvinotifundisa mishando yakasiyana-siyana mundaramo yedu.

Vantu vanosisa kushandisa mukana uchipo, vantu vanoenda kuzvikora zvepadera, vanenge veyida kuzofundira maningi pamusoro pebasa ravanoda kuzoyita pavanenge vakura.

Gwinyiso remene mene randinoziya nderekuti kuzvikora zvepadera vantu vanobaafundiswa yaambo uye vanonasirirwa kuti vazokona kupinda mundima kunobetserwa.

Ndaningira nyamashi mundaramo yatinogara tinoona kuti muzvikora zvepadera vantu vazjinji vanofundiswa maringe ngekukona kudzishandira mushando ngenyara dzavo

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unowu mukati mwezvikora zvepadera ndinowona kuti ndimo munofundiswa madhokodheya amangwani uye vantu ava vanotidetsera yaamho.

Igwinyiso remene-mene, mukati mezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendeyo, vanenge veida kudetsereka ngemishando yevanoda kuzoita mundaramo mwavo.

Nyamashi muzvikora zvinofundisa vantu vakuru tinoona kuti mishando inobaagadzirwa ponapo mukati mwenharaunda vanhu pavanotsvaka mishando pachikora chona ichocho.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezviko zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanofundiswa mishando yenyara dzavo kuti vazokwanisa kudetsera mhuri dzavo mangwani.

Mukati mwezvikora zvepadera, vantu vazhinji vanogarisana ponapo pevanenge veigarisana. Vanosisa kunge veikona kugarisana neanthu zvakanaka pasina bopotano kana chiini.

Kuzvikora zvepadera zvakanaka maningi mukati mendaraunda ngekuti zvinoita kuti vantu vadetsereke pona apo pavanoshanda mishando muzvikora Mona imomo vanopeisira vaiwana.